Hwana hozingeyiwa huchakatsonga kuende koofunda kuzvikora. Izvi zvakanaka ngekuti dzidzo ndoo ntaka yeupenyu. Aikundotatiche mabhukupi, asi hunotoita nemitambe hweidakadzwa huriyo.

Mazuva ano kutambudzika nemwana kuda kutomutorawo motomuendesa kunongwarirwa hwana hweifundiswa masikati imwimwi abereki motoenda kotsunza kuti muone chinomudetsera mundaramo yenyu.

Kuzvikora kunyanya zvevana vadodori zviya, zvinode kuite seiisa nezvimifodho-fodho kuti hwana hutatiche hwato ningirepo peyani. Hakazozvi kangamwi zvekanonga kaona zviri pamufodho nekanyi kanotozvironza kukombe kuti kazvibata.

Kuti muntu weitokona kuerenga zviyani ona pakabharwa auzoshamisiki wadhibana nechipambureki nekuti chinokotsondedza pona pemene paunenge uchida kuenda.

Vana vanosise kutodzidze kubhara pashi, nekutoerenga nezvibalo mwana unosise kubve nazvo pashi veiende nazvo padera-dera haikona kuzosiye zvibalo ngekuti takaningire ndaramo yedu zvibalo zvega-zvega, ukatochikorera uri kuchikora watokorera nechibalo chendaramo yako.

Dzidzo inthaka yeupenyu, nevana vadodori vototorwa kumweni kuntharaunda kutoite ekuzukeya vana vaite vashomani muchikora, kuti vauyewo vafunde vazoitawo ndaramo yakanaka.

Kuti mwana akone muchikora unodawo kuti atengerwe mabhuku kutengerwa uku ngeabereki ake kana hurumende yeiisa muzvikora mwana aonewo zvinonga zvirimwo eizodzitatichisawo nguwa imweni ega.

Hurumende dzakatozozviona pheyani kuti dzidzo ndiyo ntaka yeupenyu zvikora zvora zvaakwa peshe-peshe kuitira nehwana hudodori kuti hufunde huzoonawo ndarama yakanaka, usikazi kufunda akuna chako.

Kuzvikora zvehwana hudodori kunodakadza yampho ngekuti hunofunda hweitoita zviro zvakhona. Hunokona kukombidzwe mifodho. Kuti katoona mifodho pakanozoenda kanyi zviyani akariyarwi zvakafunda kuchikora.

Kufunda ngekuona kwakanaka maningi, ngekuti muntu ena akazviona kuningire mufodho unenga uripo, hazvibudi mundxondo dzake zvinotoramba zviripo eizvicherechedza pera narini narini.

Zvikora zvakakosha ndokunobve ntaka mazuwa ano nekuti atichakoni kusiire vana vedu ntaka tikamusiire fundo unozokwana kwanawo mukati mweva ntani.

Imvenge mvenge pazvikora umwe naumwe eixonde mumhatso yake. Ana aapindi mumhatso imwe kuti bvuu varipachikora. Zvinoenderana nendxondo dzavo, vaane ndxondo dzedera vanoendawo kumarumu epadera, dzichiri pashi vachiendawo epashi.

Weisvike pazvibhedhleya zviya kana pachikora, mphatso dziripo dzinonga dzakanyorwa. Izvi zvinonga zveidetsere kuti, uxonde pemene pounonga weide kuenda. Aurashiki kuite bhibhikiti kupinde mumphatso isiriyopi.

Kufunda kwakanaka nguva dzeshe mukati mwendaramo yemutu. Ngekuti kunoite kuti muntu azoponavo mune ramangwani. Nekuti muntu azokwana-kwanavo panonga pane vakafunda usingazi kufunda zviya zvinonga uri bembezi.

Ijechemiro hwana hweyirumba veienda kuzvikora kuenda koofunda ngenyaya yekuti vabereki vakatozoona kuti pasina kufunda apana nendaramo inohlamburuka asi kuti mwana aone chekuzobata mangwani unofanire kuendawo kuchikora.

Kubeke pekubharira kurukumbati kwakanaka maningi. Kakuyu muzvikora kuitire kuti mudzidzisi asandoreketa kwega. Vana vanosisa kuonawo peanenge ambobhara veizonasa kuzvitora veingenese mukati mwemahloko avo. Vadaro avazozvikanganwi.

Kuzvikora zvepashi zvevana vadoodori, kunodakadza ngekuti, vanenga veitonyorerwa nemifodho. Pevanoenda kanyi zviyani kanotoenda keiziya kuti nyamashi tafunda zvakati.

Kubusa kunodiwa yampho mukati mwezvikora kunyanya zvevana vadodori zviyani. Ngekuti unotozoona chikora chatodzara ngekuti vana vanode kurya, kuzviondla kuti vaone kufunda vakasunturika.

Dzidzo inhaka yeupenyu vana vadodori vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora kofunda nevandani. Ngekuti usingazi kufunda haukwani muntaraunda mazuva ano, ntaraunda dzemazuva ano dzode vantu vakafunda.

Nezera doko remene rinodzidzisawo kunasire zviro ngenyara izvi zvakakosha kuti pavanozokura zviyani havazo tambudziki ngezvekupona ndizvo mukati mwendaramo.

Kuhinane zviro nekuite mwoyo wakana hakutangi muntu akurapi asi kunotangire pashi mwana akatsonga eyi hinana neamweni ake mabhuku nekutamba veshe vari kuchikora.

Vezvikora vakatozoona kuti hwana humweni ahusaiuya kuchikora kubudikidza ngendaa yenzara hino vakahuzingeya ngekuhupe sadza muzvikora, huzhinji hwotouyeyo koorhya sadza hwapedza hwozotodakarire kuuye kuchikora chiya mangwani hwotoponawo ndaramo yakanaka.

Vana vadodori kuzvikora zvepashi, vaitambe tsoro nekutambe magoga. Hino mazuwaano ,kwaane zvototengeswa zvinoite kuti vana vatambise, zveienderanawo nezvidzidzo zvavanoodzidza muzvikora mwavomwo, kuti ndxondo dzavo dzibeuke.

Kufunda ngemitambe muzvikora kwakanaka ngendaa yekuti mwana aakanganwi chaanonga afundiswa eiita zvekutamba zviyaa. Unotozoenda nazvo kanyi zvogara zviri muhloko mwake.

Nekuzvikora zvevana vadodori peyani kwotoiswawo mhatso dzekungwarire mabhuku kuitire kuti vana vatore mabhuku aya veierenga veiona zvinonga zvirimwo inyambori mifodho votofunda vana veshe vanotodetsereka zvakafanana haiwa kuti murombo usina bhuku unotokorera ngekutama.

Zvikora zvewana yaa pwepwepwe peshe peshe, muntu unoita yekuketa chepa sinde naye kuti asazorwadziwa kuendeyo, vantu vakaona kuti dzidzo ndiyo ndaka youpenyu mwana weshe kuchikora.

Vana vodzidziswawo kugadzire movha muzvikora vanotodzidziswa vachakati sarirei, vamweni vodzidziswa vaamuzvikora zvemhando yepadera kuitire kuti vazoonawo chinozovaponesa mangwani, chekubata ngenyara.

Vana adodori vanosisa kofunda muzvikora kuti vazoone chinozovaponesawo mangwani. Utaticha ngemabhuku veipara ngepashi kuti vaone kuzodetsereka. Mundu usizi kufunda unoeneka ngatei wakahlerereka mundau.

Kufunda muzvikora zviya aikutatiche mabhuku kwegapi vana vanotodzidziswawo zvimweni Zvakaita zvekubata ngenyara vamweni kugadzire kathuya zvinozoite kuti vaonewo cheuwiri mukati mwendaramo yawo.

Ukaata unosarira sure kudhaya andanhire mberi taifunda mabhuku hino mazuvano kwane makombiyuta ndomafasirwa mabhuku izvii zvakanaka kuti kombiyuta aitatuki

Kudzidzise vana zvekubata ngenyara kwakanaka ngekuti aazotami chinozomuponasa mwukati mwendaramo yake. Peshe paanonga ari unosise kutonga eibata ngenyara dzake kuti upenyu hwake uzohlamburukawo.

Zvikora zvepadera dera zvinodzidzise vana mishando yokubata ngenyara dzawo kuti vazoonawo ndaramo yakahlamburuka kune remangwani ravo kubika kutobika kwekapi kunodzidziswa zve ngekupaka kwakona

Kudhaya taiti zvemagetsi nezvekugadzira mamovha ngezvemadhodha ega peyani nendombi dzoto zvinasirawo peyani ende ndombi iyi ikakone kuzviita zvona izvi aizombotami mushando ndoinotokasire kutorwa.

Dzidzo intaka yendaramo, ntaka yausiye nausiye. Zvikora zvotoakwe zvakanaka, kuyitira kuti mwana weshe awonekwe eyi funda azongawo neupenyu hwakahlamburuka hwemangwani.

Vana vechikora nevadzidzisi igunyakunya mukati mezvikora kunasirire mabhuku vadzidzisi veikwenyawo mabhuku aya kuona kuti vana varikukona ere zvaadzidziswa ndivona.

Zvipambureki zvakabaanaka yaampho ngekuti azvimborashidzi munthu, unotoone peunonga weide kutoxonda. Wanyambochiona chiri kuretu chinotonga chakatonakisazve pantharaunda peunonga weiendapo.

Munge munge munge munge munge munge Ngatei zvishomani zvakaitwe ngebato rekuti vantu vange veiturukidzana turukidzana kuti muntu weshe afundewo.

Kuti muntu aashirike mukati mwendaramo yedu ineyi ,kunga wakafunda. Vaya vasingazi kufunda, avanasi kuhanirana nezvinonga zvoitika mukati mwenyika. Kufunda kwakakosha, vana ngavafunde.

Kufunda ndiyo nhaka huru yatinokona kusiira vana vedu kuti vazoonawo ndaramo yakanaka ngekuti hai ndaramo yemazuwa anonyotode muntu wakafunda.

Kudhaya vantu vaiba aburukute pashi mumavhu kuzobudemwo varavati tsvaa, veiende koyayiya anambuya nanasekuru veifundisa asi mazuwa ano zvihlayo zvotonasirwa kuti vana vagare pashi veipurutane vadzidzisi vavo veifundisa.

Kuti mwana akone muchikora zviyani unenge eida mabhuku ekuti abharire nemabhuku ekutaticha ndiwona arimukati mwechikoramwo, eionawo zvinonga zviri mumabhukumwo ndokuti azoonawo upenyu hwakanaka mune remangwani.

Chikora chakanaka yaambho ngekuti chinoputire muntu weshe, murombo nemupfumi azoonekwi ayende kuchikora ngendaa yezvidhwoko zvevanonga vakapfeka.

Mazuwanaya zvikora zvotoite ekushoshwawo ngesimbi kuitire kuti vana vasabiwa nevana vamweni vanonyepera vabereki avo kanyi kuti taende kuchikora Ivo vaende kotohula kana kobaiyo . Hino vakashosherwa kudai zvinonga zvakapinde kunaka.

Zvikora zvakutoshomeka peyani mazuva ano ngenda yekuti muntu weshe akuenda kuchikora ndau yekutozviaka yatoshomanana hino votoaka zvemuturikidzwa zvemuturikidzwa kuitira kuti muntu weshe angene aone ndaramo yakanaka.

Bhuku rega rega handiropi rinofundwa mukati mwezvikora kunototambwa nezvinyambera peya kuzvikora nemichongoyo nemabhosvo anotoridzwa ngekuti muntu unokone kutozopona ndizvona mukati mwekupona mwake.

Muzvikora vana vanodzidza ngenjira dzakawanda. Nguva imweni vanounganidzwa pamwe veidzidziswa vakadhibane kudaro kuti unenga eireketa abate vana vakawanda ngemukuwo umwe.

Kuzvikora vana vanotoenda veiende kofunda dzidzo ndiyo ntaka yedu yatingakone kusiire vana ngekuti muntu wakafunda urinani kwemene pane usingazi kufunda uye unotoashirika mukati mwentaraunda.

Zvakanaka maningi kubeke zvibandela pazvikora zviyani wotoziye kuti chikora cheunonda ichi chinodzidzise zvakati nezvakati. Kuti usingazvidi zviripo wotosiyana nazvo wotoende kokhete chimweni.

Zvikora zvavasharaude kweshe kweshe kwaunoenda zviriyo wotobekwa pambureki zvinotoronza kuti hai panapa panofundiswa chakati chakati iwewe wotoketa kwaunoda kuenda kundofunda maererano nozvinenge zveifundiswayo.

Ukape vana zvekubuza muzvikora zviyani ayi, hamungazongovapedzi vana nevanonga vakasiya chikoro vanotogidha vaiuyawo kuzvikora kuhorya ngekuti vanenge voona vamweni vavo vokanga veixonda.

Muzvikora munosisa kunga mune pekuti vanodzidzisa vaone kubharira kuitire kuti vaya vasingakone kuite zvekupurutana voonavo panenge pakabharwaa kuti zvingene muhloko dzavo.

Akitiwe, ngatiendese vana kuzvikora. Vaenda kuzvikora vasvika vopurutana veizwe zveshe zvinoreketa vadzidzisi vavo ngekuti dzidzo ndiyo ntaka yeupenyu zvinyazi zvibalo ngavasazvisiya.

Kupurutana muchikora kwakanaka yambo ngokuti ndaka yosara mazuwano ndiyona yekufundayo pasina kufunda apana chimuko muntu ngaaende kuchikora aone kuzoitawo hupenyu hwakajeka.

Usingazi kufunda mukati mwenyika ineyi zvinoite ngatei ndxondo dzako dzakashata, ndosaka vehurumende veiake zvikora kuti mwana weshe ayende kofunda azoponawo upenyu hwakajeka hwemangwani eizokona kufunge zvakati twasa.

Chikora ndochakatozoonekwa pashi penyika ineyi kuti ndicho chinodetsere vana ngekuti vaya vasingazi kufunda vanonga veipepesheka ngenyika ino asi hwakafunda hunotoone mishando hotoraramise mburi yadzo.

Dzidzo ndondaka yausiye nausiye vana veshe vano kurudzirwe kuti vaende kunofunde kuzvikora ndondaka yavayo mazuva anoaya usingazi kufunda unoita ngateyi uri bepezi pakati pevantu .

Muzvikora munembatso dzinotongarirwe mabhuku vantu vanotoendeyo vana vechikora vechipuwe mabhuku achona mukamwembatso yo vodavotopuwa zvemabhuku veienda nawo kanyi veizouya he kumakotodzeyo.

Ukabeke zvekurya muzvikora zviyani unenge watoita kuti vana vauye kuzvikora. Zvikora zvinozare kuti pamu-pamu amuzotokoni nekuvangwarira ngekuti vana vanode kurya. Pavanotorya payani vanenge votofundawo vakasunturika zvese zvevanofunda zvotongene mumasoro avo.

Ndau dzinofundira vana vechikora vaapadera-dera dzinofanira kunge dzakaxakiswa kudzichenesa kuti vana vadakarire kufundira pakanaka, pakajeka neupenyu hwavo hunozojekawo unga nharaunda dzo.

Zvikora zvepadera azvisisi kutodzana payani nezvepashi-pashi izvi zvinosise kumbite zvemene-mene kuti mwana ngadakarire kuzoendeyo kofunda neamweni eidhibana nevanobve kunyika dzakasiyana-siyana haikona kuti zvototodzana azvizopi chidaka-daka chekuti mwana aenderere mberi

Zvikora zvepadera ngazvijeke zvinosise kukanya haikona kutonzana nezvikora zvepashi. Ndokuti mwana adakarire kufunda kuti azodhibana nevantani vanenge vakabve kunyika dzakasiyana-siyana pazvikorazi.

Mumbatso dzekugara muzvikora zvepadera zviya zveshe. Haikona kuti mwana arimwo vombonyere kuende kumufuya koende koshamba nyara kana kugeze muhope mwake. Zveshe zvinotoperere mwona mumhatsomwo.

Vanodzidzise kuzvikora zvikuru avachaneseki ngekusvipa ngekubate zvekunyora ndizvona asi votoshandise makombiyuta veibeke parukumbati zvevanonga veidzidzisa ndizvona vana veitoona. Izvi zvinodetsera yaamho kuti kufundisa kuite nyore.

Zvikora zvemhando yepadera-dera zvapeshe-peshe, zvimweni zvotoiswa kudhuze nemizi kuti muntu veshe aone kufunda. Hakuna muntu unosise kusarire sure segotsi asi kutoendavo mberi semiro.

Muntu unodzidzise vantu kuzvikora zvepadera-dera unonga akaita ekuema ngechedzasi kudai. Kuitire kuti vanonga veifunda vakona vanenge vari mudenga kuti vazomuona, ngekuti vanonga veifunda vakawanda.

Ntaraunda dzinofunde vasharukwa dzakanaka yaampho. Zvinotodadisawo kuzwe kuti mwana wako waende koofunde kuchikora chinoende vantu vane ndxondo dzinopinza. Hino kunosise kunge kwakahlamburuka kuti nevanofunde zviri pashi zviyani kuti vazodakarirawo kuendayo.

Kuzvikora zvedera dera kunoende vana vanonga vakapinde vamweni mukati mwe nguva yekufunda, vanonga veitogareyo, veiateyo, veiryireyo mumhatso mwaanenge eitogara munenge mune zveshe zvekuti aazonyeri zvekanyi.

Kuzvikora zvikuru mwaunowatira munotonga mutori nezvituru zvekugara weierenga zveshe nemubhedhu zvinenge zvirimwo nepekurongedzera nxubo zvinenge zvirimwo. Zviro zvako zveshe zvinenge zvakaunganidzwa pamwechete kuti usazonyere zvaunenge wakasiya kanyi.

Kuzvikora zvedera dera akusisiri kwekundoramba weindofunde bhuku rega rega otoshandisa nemicheni varimwo mukati mwezvikora veishandisazve nemakombiyuta kuti vaenderanewo nezviri kuita nyika dzimweni.

Kufunda kwemazuva ano kuzvikora zvedera dera aipi yekuningira mabhuku aya anodambuka mabhuku onekwa mumakombiyuta kuti agare zvakanaka mwana anokona kuverenga mabhuku akawanda zvisingadhuri.

Muntu unoshanda zviane akakosha mukati menyika ngekuti ndiwo mucheni mukuru unoite kuti nyika ienderere mberi, zvino kudare nezuva rinonga reidakarirwe vashandi vano ava.

Ndao dzinofunda vana vanenge vakakona mukati vechikora dzinosisa kubati njoso kukatikitira kutama exhibit kuitira kuti nevaripashi vazozvidakarirawo kuzviyemura kuti vazogumeyowo.

Pazvikora zvikuru pakabanaka maningi ngekuti nepamukova pakona panotobekwa vantu vanenge vakatogara varipo veiona kuti vantu vanopinde muzvikora zvinezvi vakati hwe ere avauyi kouraya vana ere kana kuuya koba. Vanotobvunzwa vasati vavhurirwa mukova yakona.

Kuzvikora zvemhando yepadera dera vana vanofundiswa vakawanda ngemudzidzisi nguwa imweni umwe. Kufunda kwakakosha yambo ngekuti ndiyo ntaka yausiye nausiye.

Kuzvikora zvedera dera kwakabaanaka yaamho ngekuti muntu unondogare paanoda eizviyayiyira ega zvinenge zveironzwa ngemudzidzisi wake. Mudzidzisi unenge ari ngechepashi eionekwa ngemuntu weshe.

Zvikora zvedera dera zvishomani pashi penyika inei hinonvantu vanobve kuntaraunda dzakawanda kodhibane pachikora chinechi vanonga vakawanda, vezvikora iyoyo zvotoita nemibhedhu yemiturikidzwa kuti vana veshe vaonekwe veikwana mukati mwembatso doko.

Munofundire vantu kuzvikora zvikuru zviyani munonga makatonyorwa nepabanze pakona kuti uziye kuti umwu ndinopinde mwakati. Weidzazve kuende mumbatso dzimweni pane pounogumira wototaurirwa kuti endai kwakati ndookomunozvionera.

Vwkuzvikora zvemhando yepadera dera vanobanase kugadzirirwe zvakanaka yambo nepavanohamba vanohamba vari mumabvute kuti vasatsva ngezuwa unotozoona mwana obva kuchikora wakatsvauka peyani hino ino kubonga kwakabanasirwe kuti zviti njoso uzvidakarire.

Zvikora zvemhando yepadera zvishomani mukati mwendaraunda dzedu hino votoite yekuake mbatso muturikidzwa ngendaa yekutamika kwendau yekuzviaka kuti muntu weshe aone kufunda eyizvihanirawo.

Zvikora zvepadera zviyani vana vanotofunda veyione zviro zvemene mene zvinonga zviri pashi haikona kudzidziswe zviro kuitangei zviri kuretu, izvi zvinobatsira kuti vasaiyarwa.